Waa meel bannaan waxaa taagtaagan geel farabadan waxaa hoos yaalla bal se darbi ee ka dambeeya waa caddaan

Waa boomba midafkiisu caddaan yahay waxaa ku jiro fanaanad midabkeedu yahay caddaan guduud madow

Waa howl waxaa iiga muuqda kuraasman miisaska yihiin gudood qaxwi dahabi yada waa dahabi

Boon balo uugu jiro fanaanad iyo surwaal boon balaha midab kiisu waa cadaan fanaanada midab keedu waa saddex nooc gaduud cadays iyo baluug sarwaalkana midabkiisu waa madow

Waa miis saaran labo saxan labada saxan waxa ku kala jiro rooti iyo bakeeri cadees Waxa saaran saxanka oo kale qaando waxa ag yaallo caag caafi iyo baaquli isku daboolan

Ii muuqda birtaabo ay ku jiraan hilib iyo karooto waxaana eg yaalo digsi ebar ah oo dusha kasaaran roti

Afar gabdho oo fadhiya oo firinaayo meel, midi waxay gacanta kuheysaa qalin waxaa agyaalo muubeel iyo caag caafi ah , mida kale waxaa horyaala caag caafi ah gacanta kuheysaa qalin waxay wadataa ookiyaalo iyo xijaab madow.

Waa ciyaartoy wataan fanaanada guduud waxay ka kooban yihiin wiilal gacanta ayuu wax ugu xiran yahay mid

Waa meel yaallan qajaar ka si ay jaal waa khudaar ay ku jirtaa

Caag oo qafiif ah oo ku jira moos karaan iyo liin dhanaanta kalarka waa jaale

Waa saddexda nin fadhiyaan meel hool ah ku fadhiyaan kuraas cadaan ah miis caddaan ayaa horyaalo shaatiyaal caddaan ay qabaan

Waa iskool waxaa ii mooda arday wataala cadaan cashar ay qorayaan way fadhiyaan

Boon balo ugu jiro saako boon balaha midab kiisu waa cadaan saakadana waa saako madow

Dhaga dhago saaran meel cadaan Dhaga Dhagaha midab kooda waa dahabi waa dhaga dhago oo yar yar waa sida biinanki oo kale

Meeshan waxaa joogo naga waxay qabaan dhar cagaaran jaale banaanka iyo xaqayaan dhulka waa ciidda

Guri ga dhismo ka socdo kalladkiisu yahay madow bulgate ayuu ka sameysan yahay guriga dhismaha ayaa ku socda

Waxaa ii muuqda laga dhagood oo saaran meel caddaan ah kalarkooda wadaagi

wel yalo cadan welka waxakujiro ubax ubax midab yihisuna waa Nagar iyo banking

Islaanta meshan kaaga muu wato waxey heysataa labo wiil iyo gabar dharka wiilasho waa buluug Kan gabadhana waa cadaan

Waxaa ii muuqda xayeysiin oo ku sawiran ibriiq shax laga shubayo waxaa hoos yaalo labo fekeeri oo cadaan miiska ay saaran yihiin waa caddaan background

Wiilal ciyaar toow ah baa kubadku dheelaayo Kan u soohoreeyaa wuxu wataa funaanad madaw ina cadaan ka ah Sigisaan madaw ah

Dabaq qadiimi ah intaas oo biyaano ah oo aad jajabisay

Waa arday da dugsi sare wuxuu wataa sual caddeysa iyo shaata caddeysa wuxuuna socdaa laamiga

Meeshaan waa fadhiya ilmo yar yar midka usoo reer waxuu wataa khamiis buluug ah kuwa kale waxay wataan khamiistay caddaan madow

Waa surgaal midabkiisu yahay madow cadaan isku dhex jira wuxuu saaran yahay cadaan

Waa shati saaran miis cadaan kalarkiisu yahay dhulug madow isku dhex jiro

Waa dhago laba haba oo saaran meel caddaan midafkooda waa dahabi

Meeshan waxaa fadhiya hal nin wuxuu wata shati cadaan ah sarwayn madowga iyo suudu buluug ah

Waxaa ii muuqda dabaqyo fara badan kalmadoodu yahay jaallo dahabi waxa ag maraayo nin wata surwaal madow shaaticadaan

Waa miis waxaa saaran cuntooyin farabadan oo kale koodu yahay gaallo cabitaan ayaa ag yaalo oo codad ku jira miiska wacdaan

Meel halkaan waaxaa yaa la sariir waxaa saaran go midafkiisa yahay qaxooy waxaa yaalo laba kun diin daha ku xiranna waa dahabi

Waa arday iskool joogo wataan dhar jaalo buluug gen ka dambeeyo waa caddaan

Waa gacmo cadaan cumarsan yahay cillaan guduud ah waxaa saaran miis caddaan waana gabar

Waa cambuulo iyo buun daango iyo shaaxcambulada waa cambulo bariis oo gaduudan dango shaxa waa shax rinji

Waxaa ii muuqda boom-baris yahay caddaan waxaa suran shati midifkiisii yahay qaxwi waxaa ka dambeeyo

Waa mobile waxa uu leeyahay gal cagaar ah waxaana moobeelkaas uu dulsaaran yahay miis jaalle ah moobeelkan dab buu ku jiraa

Waa jijin meel saaran meeshay saarnatahayna waa cadees jijinta midabkeeduna waa guduud

Inan kursi ku fadhiyo muxuu horyaalo laabto ma been wuxuu qabaa dhacdaan ah sarwaal ka

Laba wiil fadhiso meel labada wiil midab koodu waa qaxwo waxay wataan dhar tolmo mid wuxuu wataa jaakad midab keedu yahay cadays iyo madow mid wuxuu wataa fanaanad oo maaliyad eh oo cadaan eh

Boon balo uugu jiro katiinad kor kasaaran jijin boon balaha midab kiisu waa madow jijinta iyo katiinada midab koodu waa dahabi

Waa armaajo leh lix albaab kalar leedo rp waa dahabi cadaan qaxwi madow dhulkaa shuca

Funaanad sarway waxay sugan yihiin darbi sha ay sary yihiin waa caddoon ka ayagana waa qarax wey ama kufee

Waa shati io bumo shtiga midabkis waa cagar bumaha waa cagar

Waa laami marayaan mootooyin bajaaj kalarkooda yihiin gadood daan dhulku waa midow

Waxaa ii muuqda dhalo midabkeedu yahay madow waxay saaran tahay wax madoob

Waxaa ii muuqda toboleed ay saaranyihiin gasac caana ah iyo caagad yar tabaleedka midabkiisu waa qaxwi iyo cadaan

Kobo dhedher saran mel cades ah midabkode waa madow io cades waa kobo taako

Guri wareeg eh ku yaalo geed oo cagaaran guriguna waa cadays jisandhe

Waa laami waxaa goy nayo wilal yar yar

Fadhi qolweyn dalkana waxaa yeelo shumac buluug iyo cagaar iyo cadees

Meeshan waxaa iga muuqda laba barkiin koodu yahay buluug

Waanimay io naago ninka usoohoreeyo waxa uu wataa ookiyaalo naagtana garbosaar

Fadhi iyo daah, fadhigu waa madow, daaha waa madow waxaa agyaalo geed oo fiyool iyo cagaar ah.

Halkan waxaa fadhido gabar gacanteeda way caddahay waxaa saaran gacanteeda cilmiz laan bovis weyna qur-aanta

Waxaa ii muuqda wiilal soomaaliyeed oo dheelaha iyo basketball waxa ayna wataan fanaanada cad iyo fanaanada cagaar ah

Qudar ocagaran okujirto shabaq obir ah waxa kamid ah obish cadan bokis jala ah iyo bokis biyole ah barbanoni cagaran

Waa dhago-dhago faraanti batiinad meel saaran waxayna saaran yihiin miis caddaan ah kalarkoodana waa qalin

Waa niman badan oo hool iskugu imaaday mid wuxuu wataa shaati cadaan surwaal qaxwa kuraas ayey ku fadhiyaan

Waa wiil wata fanaanad jaalle ah surwaal madow magaalada gacanta ku heysto meel fadhiya moos ayaa ka baxay golahiisa

Arday dugsi dhexe ku fadhiyo kursi waxey wataan saacad iyo kabo madow ah

Meel maqaayad ah waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Kuraasmanku waa cadeys, miisaskuna waa qaxwi.

Hal saxan saaran baasto io malay karsan baastada midabkeedu waa guduud waxaa ku jira banbanooni io basal waxaa agsaaran moos , ansalaato barborooni guduud ah liin dhanaan oo ah jaale

Nin ku fadhiyo kursi waxa ku dhegan makerofoo mideb kiisu yahay madow

Waa makiinad midabkeedu yahay jaalo laami ayay sameyneysaa nin askari ayaa xagga ka taagan nin askari ayaa xagga ka taagan

Niman meel fadhiyo wato laab toobyo mid kasto wuxuu wataa surwaal madow iyo kabo madow ah

Waa gaaar dameer waxaa wado dameer dameerka wuxuu leeyahay afar rugood waxaa wado nin wata cimaamad macmuus fannaanad cagaar

Waa niman cadaan waxay wataan bur ka ugu soo horeeya wuxuu wataan suud madaw iyo suwaal madaw iyo shaati cadaan iyo suud garabaati gacanta waxaa ugu xidhan saacad

Ubaxyo shan xabo kalanuc ah baseli io binki cades io gaduud

Laba nin oo ku fadhido kursi lid ka mid ah waxa uu wata shatibaal cadaan ah dadka kalena waxa uu wataa khamiista caddaan ah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

Waa nin meel fadhiyay oo sheekh ah oo khamiis caddaan ku fadhiya kursi madow aamada ayuu saar

Waa gabar dureyso bukaan gacmaha waxaa ugu juro galoofis mideb koodu yihiin qaxwi

Waa meel xaflad waxaa fadhiya dad badan waxaa u soo haraynaa waxay wadataa yad midooday ok yaallo

Waa carwo lugu iibiya boorsooyin iyo qasaalado. Boorsooyinka kalarkiisu waa cadaan, buluug, gariije, madow iyo gaduud, cagaar iyo cadeys.

Waa naga taagan qoorta u xiran yahay calanka soomaaliya wataan xijaabo madow

Waa boonbalo ugu jiro saakooyin boonbalaha midabkiisu waa cadaan boonbalo midabkoodu waa gaduud, cagaar iyo madow

Gabar wadato dhar madow gacmaheeda cad yihiin waxaan u saaran cilaan cilaanka midabkiisu waa gaduud

Daawoyin iyo digsi kalar kooda waxa ay kala yihiin madow iyo cadaan

Dhego dhego ku jiro meel cadaan ah mideb koodu waa dahabi

Makhaayad ayaa laan mise kuraas waxay waxaa ku wareegsan roob cagaara miisaska waa cadaan kuraasta waa madow

Waa gabar taagan waxay wadataa cabaayad madow taroxad cadaan waxaa ka dambeeyay geed cagaar

Waa geed dambiil camal kujiro dhagaxmiin dhagaxmiinta waxaa kubeeran geed ubax oo cagaaran

Naag ku fadhido kursiga colaa waxay qabtaa taraaxad cadoon ah iyo dirac madow ah waxay gacanta ku heysaa calanka soomaaliya

Nin ku fadhiyo fadhiga ninka wuxu wataa ookiyaalo shaati cadaan iyo suud baluug maari ah waxa ag yaalo calanka soomaliya

Waa kursiki ilmah kufadhi baranayay midabkis waa cadan io madow mesha oow yalo waa mutulel cades waxa kuagyalo mel baluug eh

Waa maqaayad yaalo kuraasmin iyo miisas miisaska midabkoodu waa cadaan waxaa saaran galaasmiin dhalo oo kujiro tiish

Waa garoon lagu dheelaayo banooni waxay wataan maaliyadooyin isku nooc ah mid kamid ah wuxu wataa maaliyad baluug buumo baluug kabo cagaaran iyo sikisaan madow

Gabdho artiste ah oo sawiro waxyabaha ee Kala Duwan gabdhaha Waxey wataan dhar madow waxey ku fadhiyaan kursi buluug ah

Qol yaalo hal hal sariir oo nafar ah iyo armaajadeeda weynta dharka waxaa saaran go buluug

Jijin lagu xirto gacanta meesha ay saaran tahay waa cadaan

Qolkujiro fadhi fadhigamidabkiisu waamadaw

Waa qol asoo dhan wada jaal ah waxaa yeelo armaajada lagu aruursanayay alaabta

Fanaanad taallo meel bannaan fanaanada kalarkeedu waa caddaan iyo jaalo waxaa ku qoran qoraal madow ah

Waxay i muuqdo saxan ugu jiro bariis midafkiisa iyo jaalo saaranyahay bac ayaa ka dambeysa

Waa arday dugsi sare waxa ay wadataa xijaab cadaan ah iyo kabo madow ah

Waa laami cidlo ah waxbana oolin

Waa ubaxyo midabkooda yahay jaalo iyo gaduud

Hal jajin saaran meel cadaana waa tii gacanta la gashanaaye midabkeedana waa dahabi

Naago iyo niman xiraayo wado nimanka waxa ay wataan baangad madow iyo badeel cadaan ah

Ilmo yaa waddada socda mid waxa uu wata fanaanad bisali ah midka kalena fanaanad cagaar ah

Waxaa ii muuqda kuraas iyo miisas midabkoodii ay caddaan iyo arrimaha cadaan

Waa arday dhigata dugsi dhexe waxay wataan shati cadaan ah iyo surwalo jaallac na wataan boorsooyin

Waa ciyaartoy wadato dhar isku eg waxay wataan fanaanado caddaan

Bishaan waa galaas waxaa fadhiya gabdho wataan dhar cadaan waana sekondary

Waa xeeb waxaa kuyaalo guryo waxaa kuwareegsan darbi waxaa ku dhex yaalo geed cagaaran.

Waa cayaartooy oo joogta garoonka iyaka io taageerahooda , ciyaartooyda waxay wadataa funaanad jaale buumo jaale iyo kabo madow ah

Waa sawir ka turjumayo xayawaano ka kooban garii kuwo kale

Qolkaan waxaa degan labo wiil oo arday ah waxey isticmalayan computer

Arday dugsi dhexe waxee gacanta kuhayaan buugaag iyo qalin mid kamid wuxuu wataa shaati cadaan wuxuuna wataa sacad

Waa ciyaartooy waxay wataan funaanado maaliyado oo wada buluug iyo madoow ah

Waa boonbalo ugu jiro saakooyin boonbalaha midabyahoodu waa cadees saakooyinka midabyahoodu waa jaalle caddaan baluug iyo beer

Waa naago aad u faro badan waxay gacanta kuhayaan calanka soomaaliya waxay wataan garbasaaro cadaan ah calanka soomaaliyana korkuu usaaran yahay.

Waa niman sow imaaday meel ninka u soo horeeya wuxuu wataa shaati caddaan

Waana naag ku sawiran boor madaxa ku qabtaa Qamar gadoodin waxay gacanta ku qabtaa saacad yaa la midooday

Waa maraq iyo basbaas basbaaska waa basbaas cagaar iyo beer gaduud maraqana waxa ku dhex jirto liin dhanaan

Waa arday oo ku taagan macalinkooda macalinka wuxuu wataa shaati guduud iyo sarwal madow

Naaga garaacay gurbaan ay wataan shaatiyo caddaan iyo darac gudug ah

waa laami maraayo mooto iyo baabuur baabuurka ka midabkiisu waa caddaan dhaladiisu waa madow lugihiisa waxaa waaye afar lug mootada sidoo kale midabkeedu waa jaalo iyo madow

Waa naag kuheyso calanka soomaliyo gacanta waxay wadataa garbisaar buluug dirac guduud oo jaald madow ah

waa niman aada u fara badan ninka ugu soo horreeyo wuxuu wataa ookiyaalo madoow suud madoow shaati cadan ah

Waa arday dhiganayso bareefad, ardaydu waxay wadataa shaati cadaan ,waxay gacanta ku wada hasaa buug iyo qalin

Waa guri ku socdo dhismo agtiisa waxaa yaalo dhagaxmiino carro bulugeetiyo guryo waxa ki sursuran bulugeetiyo iyo tiirar

Waa dhul leh geedo iyo dhagaxaan dhulka waxaa ku beeran geedo cagaaran

waa sariir labo nafar ah oo weyn sariirta midibkeeda waa cad iyo madow waxey wadataa labo kumadiinyo

Waaniman yara fog ninka ugusoohoreeyo gacanta waxaa uguduuban tusbax

Nin qoranaayo buug ninka waxa uu wataa shaati cadaan iyo oo kuyaalo madow ah

Qol ku jiro kuraas iyo miis armaajo armaajada waa tii ma cunata la gelinayay cad iyo madow kuraastana waa cad iyo madiw

Waa guri kusocdo dhismo suran biro guriga waa labo biyano

Nin gadaayo bijiiyo iyo sanbuus mashmash iyo kackac

Niman fadhiyo meel barxad ah oo hool ah ninka u soo horeeyo wuxuu wataa koofi cadaan iyo ookiyaalo madow suud madow shaati cadaan garamaati cadays ah

Wiilal baranaayo caafimaad waxay wataan shaati cadaan iyo surwaal madow

Waxaa ii muuqda labadii diin oo kalarkooda yahay jaallo wax ku cunaayo

Waa meel hool ku wareegsan daamin daaminta midabkoodu waa cad iyo madow

Jiko oo armaajo kujirto armaajada midabkeedu waa kafeey

Qolka waxaa dhax jiifo hooyo iyo labadeeda cunug ilmaha waxey wataan dhar madow

Waa naga fadhiyaan meel xijaabo iyo qabaan ka dharkoodu waa jaalle iyo gudid miis ayaa horyaal

Waa arday dugsi dhexe waa bogaad ee qalin ayaa wataan

Waa Niman oo meel isugu imaaday waxee wataan shaatiyaal caddaan eh

Waa niman fadhiyaan meel wataan khamiis caddaan mid cadaan

Waa hool ayaa laan kuraasya miisaas miisaska waxa saaran waxyaal waxyaasha kalakooda waa caddaan lacagaar i gaduud

Waa niman ku jiro masaajid nimanka kan ugu so horeeyo wuxu wataa qamiis caddaan

Waa niman badan ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa shaar cadaan ah, gacanta waxaa ugu xiran saacad.

Waa laptop iphone midabkiisu yahay qaxwi saaran kartoon

Oo ku wareegsan guri ga korkiisa waxa saaran nin wuxuuna gacanta ku hayaa silig

Miiska waxaa kor saaran bocor iyo barandho

Nin ku fadhiyo kursi waxaa ag yaal buug qalin wuxuu wata raada caddaan isruul madow

Waa laami midabkiisu yahay midow bajaaj ayaa ka socoto gaari cad geeska ayuu yaalaan

Waxaa i muuqda wiilal ku dheelaya salax waxa ay wataan fanaanada buluug ah iyo fanaanada cadaan ah gacmaha buluug ka ah rogana waa cagaar

Qolkaan waxaa yaalo miis waxaa korka ka saaran Maro gaduud ah

Waa niman meel fadhiya miis ayaa hor yaalla waxaa saaran cunto nin ayaa afka kala hayo

Waa sariir waxaa saaran go cagaaran oo karis ah iyo madow isku jiro dhulka waa shumac laba koomadiina ayaa geesaha ka yaalo

Waa dira iyo garbisaarkiisana diraca midabkiisa waa caddeys iyo basali garbisaarkiisana cagaar

Waa saxan saaran meel sare waxaa kor saaran hilib iyo barandho

Waa naga wato dirac arrinta somalia kuna socda ka fadhiyaan guduud

Waa meel hal naag iyo afar nin taagan meeshu waa meel cagaaran waxaa ku yaalo geed qunbo iyo geed talaal ah

Waa baan bara ugu jiraan waan baraha ka dharkiisu waa cadan iswallowsna waa caddaan

Waxaa maraayo bajaaj midabkeedu yahay guduud waxaa ka dhisan tendho waxaa hoosta dhigo

Waa fanaanad iyo surwaal fanaanada midabkeedu waa madoow surwaalkana midabkiisa waa madow

Waa ubax midabkiisu yahay cagaar beseli m meesha uu ku beeran yahayna waa darbi agteeda

Waa shaati laalaaban saaran meel cadaan ah, kalarkiisu waa cadeys iyo madow oo qoraal cadaan ah kuqoran.

Niman iyo naago meel sursuran ninka ugu soo horeeyo wuxu wataa een qoorta waxa ugu jiro I'd card wuxu wataa shaati buluug iyo surwaal madow

Waa guryo u dhow badda waxaa kuyaalo geedo cagaaran.

Waxa ay muuqda laba nin wataan shaatiyo buluug mid gacanta ayaa u saaran miiska

Waa gabdho arday ah waxay akhrisanayan buug ilmaha waxey wataan xijaabyo buluug ah waxay gacanta ku hayaan qalin

Laba wiil oo meel fadhisa mid ka mid ah wuxuu wataa qamiis oo baluug ah midka kalena wuxuu wataa qamiis baluug maari

Waa ilmo yar yar oo waxay wadataa xijaab jaalle ah isku midooday ah boorso cagaar ah waxayna gacanta ku wadataa qalin waxaan soo daba socday wiil

Walaamin midabkiisu yahay midow waxay maraayo nin wato dhar madow

Waa fadhi hal xabo ah waxaa saaran afar barkin. Fadhigu waa garee, barkimuhu waa buluug.

Arday dugsi dhexe eh midabkooda dharkooda waa jaale iyo cadees

waa gabdho meel fadhiyo gabadha usoo horeysana ay xiran tahay koofi cadaan ah iyo xijaab jaale ah

Waa buraashadii lagu shubaayi cavitaanada buraashada midabkeedu waa pink madoow cadaan iyo

boonbalo ku jira surwaal boonbalaha midabkiisa waa cadaan surwaalka midabkiisana waanqaxwi

Buumbalo ay ku jiraan jijin tiinad tiinadda federaalkeedu waa madow on bareerkiisu waa caddeyn jiinwaa gaduud

Waa gabar la dhisay meel shaati cadaan wadato qalin wax ku qorayso

Waa niman aad utira badan kan ugu horeeyo wuxuu wataa shaati buluug iyo surwaal buluug

Waa jijin ka samaaysan kuulo midabkeedu waa qalin

Niman isugu imaaday meel ninka ugu soo horreeyo wuxuu wataa shaati buluug iyo ookiyaalo oo buluug

Kalkaal hospital waxaa horyaalo baabuur oo qalin ah iyo labo bajaaj

Sadax xabo bins ah iyo galas cabitano gadudan sidokle binsaha korkisa waxa kudadsan dag oliver

Waa naga ku fadhiyaan kuraas buluug ah calanka soomaaliya ayaa hayaan kuraas bilowga ay ku hoyaan dhul ku cadaan

Xarig ku warwaran dhar dharkana yahay baatiyaal baatiga ugu soo horeeyo midabkiisu waa qaxwi iyo kafeey waana karin

Waa guri albaabkiisu yahay kaxwo iyo kafeey darbigiisuna yahay Pink

Waa saacad saaran meel cadaan saacada midabkeeda waa dahabi

Waa dabqaad ka midabkiisa iyo caddaan waxaa kaloo ii muuqda kuwo hoose oo saaran iska faallo

Barnaamij waxaa maraayo gaari bajaajta kalar gaariga wacdaan bajaajta gudi ayaa ka taagan

Waa niman meel fadhiyo kuraast cadaan ku fadhiyo ninka u horeeyay wuxuu wataa dhar boolis ah koofi buluug ah nin suud madow wata ayaa ka dambeeya

Waa gabdho aad ufara badan mid baa usaaran buugaag waxay wadataa garbo saar basari ah iyo canbuurkiisa

Waa banbala cadaan ku jirto midabkeedu yahay qaxwi

Waa Cagaf Cagaf oo cabcab ah Midabkeedu waa jaale lugoheeda waa 6 lugood oo mad madow ah